Niriba n zaya ŋun za tooni maa yela liiga sabinli ka liiga girin pa di zuɣu ka pili zipil'piɛlli ka so za m baɣi so jinjiɛm piɛlli ka ye liiga piɛlli ka so ye liiga buluu jinjiɛm mini di liiga ka so pili zipiligu buluu.

Doo n ʒi loori ni ka gbubi di sitia ka niriba ayi tam o nyaaŋa ka gbubi dɔɣi ʒee bɛ nuuni. Yinga yela liiga sabinli ka di nyingol' ni nye zaɣi pielli. ka o ga taaya ka shebi za bɛ luɣili ka ye kootunima ka kpa ninkpara sabila